Paɣa n chimdi bini o zaŋlimi tam buɣum ni ka yaara ka shɛŋa na bɛkpam ni ka paɣa mini o bihi ka bi ʒɛya lihiro ka paɣa so ƶiya tabo ka so mii gba ʒiya ka gbuni o bia paɣa maa yaarimi ka shɛŋa na bɛ kpam ni ka gaɣali ʒi n tabo

Nachimba ayi yɛla ban yina n ti bɛ polo ni n dɛmida ka o taba yɛ bani za kpaŋa ka yundi o bi yɛla bani gabi vbaŋ piɛla ni gbaŋ sabila nachimbi ayi Bani mi na yina ti zaya maa yɛla bani yiɛ daliya yinsi.

Paɣi sara ni nachimba yɛla ban dɛmidi bi kali diɛma nachimba maa yɛla bani yiɛ yingo kɔrisi dibaa ayi yi kadi yɛ zaɣi piɛlla piɛlla zaŋ bi sitiri bini so maa tani n lan zaŋ bɔbi bi zuɣu.

Daadama n ʒiya ka shab ʒɛnʒɛya ka tihi ko n giliba so sirigirina mi ka yɛ liiga ʒiɛ ka so mii pun sirigina o yɛla liiga piɛlli ka shab ʒiya bi biɛla taapooli ni ka tihi ku ko n giliba

Bihi n diɛmda ka Ninkurigu yiɣisi ʒɛ zuɣusaa o ninni bi yirina o sola chinchin niɛma ka bia ŋo ʒɛ bi tooni ka bi zaŋ gungoŋ yilo ka o yɛn ŋmɛli ka o tabi maa ƶɛnʒɛ o luɣuli zuɣu

Paɣaba noli n chɛna bi ʒila binyahari ka sonso chinchina ka yɛ nyingokoriti chinchina maa shab sola zaɣ vakaɣali ka shab so zaɣ dozim bi zaa pirila siliipa nima

Paɣaba bi biɛla zahama dabu shee ka zahama maa ka bi bɛ gbambihi puuni gbambihi kara ni gbambihi bihi gbambili karili maa di kala di nyɛla zaɣ nuɣso ka paɣaba maa ku ʒɛnʒɛya yundili

Duu yɛla bini dihi su shɛli nachinsi ka di dukpuna yɛ zaɣi tampiligim ka kuɣu shɛli din yɛ zinidalim kuɣu la zaya ka dufɛya nima yɛ din pam paya di zuɣu dufɛya maa shɛŋa kala yɛla zaɣi piɛlla.

Duu nyɛla bin dihili nachiinsi ka duu maa zuɣusaa nyɛ zaɣ piɛla fdi dikpuna zaa sa ka di gba nyɛ zaɣ piɛlli ka teebuli din ʒɛya gba nyɛ zaɣ piɛlli ka kopu tam di zuɣu ka kuɣu shɛli din nyɛ ʒin daliŋ kuɣu ka di gba ʒɛya

gbaŋ' piɛlli n-zaya ka wuɣi o nuu o yela kootu sabinli ka gbaŋ' piɛlli za o tooni ka ye liiga piɛlli o zabiri nyɛla zab' sabila ka o mali buku tiri o.

Duu puuni duu maa zuɣusaa nyɛla zaɣ' piɛlli ka tingbanni maa gba nyɛ zaɣi piɛlli dikpuna maa gba nyɛla dikpuno piɛla ka teebuli nim ʒɛya ka kuɣusi nyɛ din ko n gili teebuli maa ka ŋmana ayi tam dizuɣu ŋmana maa nyɛla ŋmani piɛla teebuli nim maa ni kuɣusi maa

Lora nima shɛŋa saɣam saɣammi ka shɛŋa tam palli zuɣu chɛna lora kara ni lora bihi ka daadama nim ayI ka bi ʒɛ lora shɛŋa din saɣam maa gbuni bi yɛla neen piɛla

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka kurifooti ʒɛya ka i zaŋ duɣu bili tam di zuɣu ka suu pa teebuli maa zuɣu ka chɛrigi pa gbambili zuɣu ka tahapoŋ gba tam teebuli maa zuɣu

Bihi n kana kuligi ni bi kana mi ni bi ti tooi kom yino gbubila bokati buluu ka yino gbubi gbambila ka yino gbubi kurigu bokati bihi maa puuni yino gbubila zipiligu ka yino yɛ suyeeta

Do ninkurigu o mini do ninsaringa do ninkurigu maa n kpɛna ka do ninsaringi maa ti maandi o zuɣu ka zaŋ tanpiɛlli pobo ka foto tabi bi nyaanga ŋun maandi o zuɣu maa o pilila zipiligu ka gba yɛ neen piɛlli